I'nyanza ilimo kameetsi, khundulo khwe Nyanza khulikho kamabaale, khulikho umusaani uwimilekho ori umuzungu wakwarile ni kofila khundulo wemile walolelele khumeetsi, khundulo khweno khwesi umusaani ali ilikho kimisaala ni khundulo khwetaayi nakhwo ilikho kimisaala kimikali kimyene

Sino sifo isi booshelamo bichuuma bamisamo bibindu nga kimilyango, kamadinisa, bitanda tsi'ngasi ni bibindi biliwo bibyuma bino, iliwo ni basaani babandi bakali a'ndulo iliwo kimiyu kikyakoraka kye butafali i'kindi kye lilooba ni bubaati bukoore

Khano khatale khatale khano bakhakulisilamo bibindu nga tsinyanye, green paper, kamarofu, bitungulu, tsi'apple, watermelon ni'bibindu i'bindi iliwo abandu babekhale mukhatale mu bali itaayi, itaayi iliyo ibyombekhe abandu bano bekhale asi e'tsimafulu

Tsino tsisolo tsemusiru tsetsi kabila tsibili khatsikenda musiru tsili khubunyaasi bukaali iliwo ni bisaala bifwiti itaayi iliyo kimisaala ikindi utuyori iliwo ni lunkingi lulikho bisaala

Bibyombekhe bimiliyu mulimo ni tsi gorofa luggudo lulikho tsi'motokha tsingali bunyaasi, kimisaala shangelekha iliwo tsinzu tsitsi tsesi bombekha mu'bisaala nilukingi nalwo khalubonekha

Tsilingi tse uganda mulimo lu note lwe kimitwalo kibili tsili tsinote tsibili tse kimitwalo kibili, lwekumutwalo, tsingumi tsirano ni lukhumi.

I'nyanza ilimo kameetsi kamakali ka'blue, a'bundulo e'nyanza iliwo kamabaale kamakali yabawo ni tsi'nzu tsingali mulimo ni tsigorofa, i'taayi kamafumbi

Lisayilo lyebasilamu isi balanga bari kumusigiti andulo iliwo kimisaala ni tsinzu tsitsindi mulimo ni tsigorofa itaayi iliyo bunyaasi ingaki iliyo kimisaala kimikaali

Babandu khabakendela khu'luguddo khubandu aba iliwo bazungu babili, umulala waboyile khasawu musibuno bombi wakwarile tsi'kofila khabakenda umulala uwebweni waambile i'camera utuya ori abandu aba balambusi ba batsile khulambula ibili musitundu muno abundulo iliwo bunyaasi ni kimisaala kiliyo i'mukongo iliyo umwana ori amakhwama khwisomelo

Tsikhima tsingali tsili mubunyaasi, bunyaasi mu, ilimo khayila khakhabirilamo, ilimo ni kimisaala kikilimo kumumu kwaburukhile kumukali

Umusani ali khu'luguddo khafuga ipikipiki, andulo omusani ataayi iliwo abana babili babemile tsi'bag utuyori bamakhwama khwisomelo mutwela webimbilile khumurwe iliwo ni'lindukha lyesi bakulisilawo bibindu bikaali nga bumotokha bwe'babana

Kuyuni khulikho tsimbapari tsiwanga ni khanwa khaleyi kwatsalasile bikele khakumpamburukha mwimbanga asi iliwo bisaala bya'green utuyori bilala byayomakakho

Umukhaasi wenamile a'asi waboyile sitambala i'murwe, wamemile ni umwaana khu mukongo ela omwana oyu khakoona, ali utuyori ubiyime byewe, wakwarile khapangiri khu mukhoono.

Inyanza ilimo gameezi andulo iliwo gumuyekhe ni khapila munyanza muno mulimo basani bagali bali khukhwesa khatimba basani bano betsile khulooba tsingeni.

Umusaani wakwarile kukofila kwa yellow ni tsigaluvindi bi saati ilimo tsinyululusi, wakwarile ni tsi glove ni Sawa mukhoono khangoona kamasanyalaazi.

I'nyaanza ilimo kameetsi, khu nyaanza khuno khulikho ilyaato lileeyi lye kimibaawo mulimu basaani babili babekhaalemo bahambile kimikango khabapa kameetsi banyalise khukhalisa I'nyaanza eyi bulaayi.